Tambboyi ziriyan toketti uttidaagaa issi karetta suriya gixxida bitanee hokkidi be"iiddi des. Ha bitanee maayido shuraabee ayi malatii?

Issi kushe hiillan oosetti uttida mittayi sa"aa bollan de"es. Hagee qassi aybaassi maaddii? I qa de"iyo sohoyi ayba sohoo?

Keehippe daro lo"iya meretaanne heeraa qa ha meretaanne heeraa achchan de'iyagee aybee?I qa hagee awa heeraa geetettii?

Kaamiya ogiya bollan dumma dumma kaameti eqqidoosona. Ha kaamiyaa achchan de'iyaa guutta naatu qooday aappune? Etappe hini baggan de'iyaa keettay aybba keette?

Issi balttetiya xaaxettida santta giddon eqqa uttaasu, qassi etappe pudee baggan hara balttetiyakka dawusu he baltteetiya eqqidi katta sunttay aybee?

zo'oinn katettay isippe de'iyo yetta miishshai de'es. ha yetta miishshaa suuittay aibaa geetettii qassi i aybawu maaddi?

bootta muqeqe saafaa bollan boinai bambbaree de7ees ha bambbaree tigetti uttido shaatee ai malatiis

keehippe daro lo'iya doozai dilexxidi awaappe naagettiddi dees qassi ha doozay suttay aybaa geexettii appe hini baggan de'iya naa'u naatii awa biidtiiddi yoona?

issi geela o na7iyaa booxxa muqaqe maayuwaa maayada duraidda uttausu a hala7iya qassi huuphiya duge yedda uttaasu a eqqido sohoi aibaa bollaane

Keehippe daro lo'iya heera woykko bazzuwan dumma dumma dozati doosona. ha doozati ay malatiyoona? ha doozatu achchan de'iya ollay qassi aybaa ollay?

keippe daro lo'iya shuchchakke tan dumma dumma oydiyaa qommoi dees. ha oydiyaa qommoi muleera qoodan aappunee qassi ha oidiyaa achchan de'iyaagee aybe?

keeyitpe daro lo7iya woi ku bootta muqaqe ooratta maayoi kaqekki urttiis ha maayuwaappe duge baggan de7iyaagii ai mala misile

issi na'iyaa adussa huuphiyaa duge yeeddada hini baggi simmada xeelleedda dawussu ha na'iya ay mala maayuwaa maaya uttadee?

bayzziyoonne shaammiyo keettan dumma dumma buqurata bayzziddi shaami gidosona. ha asati bayzziyoonne shaamiyo buquray ayba boquree qa etappe guyye baggan de'iya asati ai oottiyoona?

poolayyo miishati zeriyan uttido sona ha poolayyo miishatu qoodai aappunee qassi eti ay puulayanawu maadiyoona?

maataa woykko maata malatiya mere de'iyoga bollan aannisa yaagiya xuufee dees ha xuufi aibaa qonccissanau koyide?

lewii yaagiya xuufee xaafettitoi aibaa bollaanee appe dure baggan hoteliyaanne quma tiittaa yaagiya xuufee de'es. ha xuufiyaappe xoossa baggan de'iyaagee ay qonccii?

issi geela'o na'iyaa muqaqe bootta shuraabiyaa maayada adussa huuphiyaa guyye yeddada hini xeellaydda eqqaasu ha na'iya xeellaydda de'iyoobai aibi

dumma dumma sohuwaappe yiida asati woosiiddi goinnidi doosona. eta giddon huuphiyaa duge yeddada kushiyaa xoqqu oottida na'iya maayido qaamisee ai malatii?

Dumma dumassohuwaappe yiida baltteetati a kaafaa xoqqu oottidi eqqidosona issooti ootikka zaabbaakka oiqqidosona muleera eta qoodai qoodin aappuni?

Dumma dumma pulaa miishati zeeriyan issippe oidiyaa bollan de'oosona hadde'iya pulaa miishatu qodai muleera qodin apuli?

karaabee kambbai nee dumma dumma kushe ohilaami shatidi doosona muleera karaabiya qoodai hagan de'iya gi qodin aappunee?

gela'o na'iyaa maata mala banddiraaoiqqada bootta muqeqqe maayuwaa maayada eqqaasu. ha na'iyaa maayido banddiraa nerai aappunee qassi oonee oone?

kaamiyan caanettidi biyaa deeshshatanne dorssata hageetu giddon deeshsha qooday aappuni qa dorssaa qoodaykka aappuni

seeraa naagissiyaageeti doosona ha de'iyaageetu giddon seeraa naagissiyaageetu goodai aappunee qassi etappe guyye baggan de'iya keettay ay mala meran de'ii?

maata merai de7iyo poolayyo miishshai dees a achchan qassi zo7o merai pooxai xaaxetti uttiis hagee qassi zemppidoi aibaa bolaan

dumma dumma sohuwaa beyyida balkkeetatinne yelaga asati issippe uttidi ashuwam middi doosona. eta giddon maccaageetu qooday aappunee?

kaamiya ogiyan kaamee unettiiddide ha kaamiyaappe ha baggan doozay dees ha doozay a sunttay aydi qassi ha doozay ay malatii

salo meray de'iyo keeta achchan eqqida attuma asa qoodai aappunee eta achchan qassi de'iya doozaa sunttai aybee?

keehippe daro lo''iya doozay shuchchan doodetti uttidaagii dees ha doozaa accharimo kiiddi de'iya isi daro lo''iya ciishshay ayba ciishshi

geippe daro lo'iya bazzuwan dumma dumma doozai dees ha doozatu giddoppe keippe daro lo'iya doozai augee etappe sintta baggan de'iya haattai ay malate?

caammai dummai dummay dees. ha de'iya caammaa maray woykko qottay muleera aapune ha caammay de'iyo sohoy qassi ayiba soho?

issi bitanee bootta muqaqe maayuwaa maayidi maata mala malatiya doozaa tokki pidees ha"i tokkiyo doozaa sunttay aybee?

zan''e keettan woikko biraan quma keittan kehippe daro lo''iya muqaqe malatiya oideenne samennera malatiya oyde tees ha oideti godan aappuni

maata malatiya doozaa bollan keippe daro lo'iya woikko bootta muqaqe ciishshai mukidtitees ha doozaa sunttay oonee?

issi bitanee xurkqayiya oiqqidi naa"u boorata goyidi dees. eta bollan qambbaraidees i goyiyo booratu meray ay male?

unccati sa'aa bollan de'oosona ha de'iya unccaaqoodai aappuni ha unccaaqoodan eqqa uttida baltteetiyau wottido caamaa merai ai malatii?